Cora naati sooppe soo asay be'eennan kiyyidi biyaageeta xaacce oykkidi issisan shiishshi wottin so asay biidi ekkidi doosona.

Hagaa giyogetti ee qassi issi asi kaattidi e maadettiyo miishshatta gidanna daydayoosona e hegettuppekka issoy e jabanna, jabannay e asi medhdhin merettiya kushshe hiilani giigiyabba gidikkonne issi keettan issi asa maadiyaa miishsha.

Hagaa giyogee issi asaassi qonccibeenaba woykko issi asaassi erettibeenaba issi asaa erissiyooga giyogaaa. Leemissuwassi issi bootan luxxetta keettan gidinkka woykko kawo ooso keettan gidinkka issi asaassi eribeenaba asaa ee asaassi qonccisanaadan go'eteetes.

Hagaa giyoogee lo"iyaaba woyikko issi asa puulayiyaabakka gidanawu dandayes. Leemisuwaassi puulayiyaabaappe issoy maayuwa. Maayoyi lo"oba woyikko lo"iyaaba gidi uttidi issi asi maayidi kiyin loyittidi as loyittiyaaba.

Hegetti qassi bonccuwappe merettiyaa asa natta madiuagettaa gidikonne issi assi hargiyaba gidikko kattamma bidi hakimme kettaa gakennani hara madetiddi paxiyo baga madiyageta.

Ee asi puulabaa woyikko kattidi miyo miishshaa gidinkka lo'obaa asaa maaddiyabaa shammanawu koyyiyabi diikko yaa biidi shammes. Lo'obaa puulabaa eti giigissi asaassi maaddiyabaa ehiyoo gishshawu yaappe shammes.

hagaa giyoogee issi asi keehippe daro lo"obaa oottida asa giyoogaa leemisuwaassi issi asi lo"obaa oottiyaaba gidikko naa"ntto asi balana danddayenna giyoogaa.

Hagaa giyogee issi asi ba eran woykko ba oosuwan ee oottidi bana laammiyogaa giyogaa. Qassi hagee ee wolaytta qonccissiya woykko wolaytti hagee hagaa mala giidi wolayttabaa odanawu qonccissidi maaddiyagaa giyogaa.

Erettida kaalettiya aawati hachchi nu katamani pudene duge heemettidi asasi koshshiyaba odidi kanttidosona.

Hagee qonccissiyoogaa gidi uttidi issi ooso kettaan oosoy deesi woikko baawa giyoogaa haraa asaassi xaafo bagaara gidinkka haasaya bagaara gidinkka qonccssiyoogaa giyoogaa.

Issi gutta na'aay caama qucciyage diyagako biidi daro asay nmaaran issippe a achchan uttidosona. Caama i geeshshidi qucciyo gishshawu a achchan quccisanasi naagidi deosona.

Hagaa giyoogetti beni wode asay togaa miishshata paraa woykko baquluwaa goettidi issisaappe denddidi harasaa baanawu maadettiyoogaa giyoogaa. Togaa miishshati hegaa xalla gidennan de'ishin wolaytta giddon daro togaa qommoti de'oosona.

Haga giyogee issi assi bana loytiyogakka gidanawu dandayessi woykko harabba loytiyogakka gidanawu dandayessi, lemisuwassi issi asi bana loytiyogaa ekiyabaa gidikko, issi assi bana loytanwu daroba go'ettes lemisueassi, hegekka tiyetyoba gidanawu dandayessi, ekiddi go'ettes.

Nu heeran de'iya dure bitanee daro naata issippe shiishshidi he naata qassi tamaarissanaayyonne etayyo koshshiyaba kunttanaayyo iŝsippe shiishshidi ba soo ekkidi bis.

Dumma dumma heerappe shiiqida asaa giyooganne qassi issi keettan de'iyaa aayyiyo, aawaa, zariya dabbuwaa shiishshidooga giyooga. Issi keettan aayyiya, aaway, na'ay, zaree dees giyooga.

Hagee issi asi bawu laamettanawu woykko ba gadeppe murutaa shiishshidi bason go"aa go"ettanawu maaddiya ogiya giyogaa. Leemisuwassi issi asi ba gaden badalaa zeriyaba gidikko he badalaappe simmidi bawu maadettiyo baggaa giyogaa.

Asay ammano keettaa saatiyara beennaagaappe denddidaagan ammano keettan de'iya aawati asaassi keehippe yiillotidosona.

suupiya maayidi keehippe puulatidi uttida bitanee asaassi qonccibenaba qonccisanawu asaassi qonccibeenaba aatiidi de'ees.

Cora naati issippe gididi dembban deeshsha heemidi deosona. Eti deeshshaa heemishin deeshshaa doay oykkanawu yiidaga woggaa asati gooddidosona.

Hagaa giyogee issi asi bana laammanaw woykko bana koshshabaa oottanaayyo oottiyobaa giyogaa. Leem, issi asi bana laammanawu kiyiyaba gidikko gallassi qammi shemppennan oottees giyogaa.

Hegaa giyogee issi as4bawu de'iyosaa giigissiyogaa giyogaa. Leem, issi asi bawu de'iyosaa giigissanaayyo darobata koshshoosona. Hegaappekka issoy simminttuwa. Simminttoy issi asi bawu de'iyosaa giigissanawu, puulayanawu maaddiyabatuppe issuwa.

Hagee issi asaa siyyenna asaa gidikko haggatton oottidi beessana maaddiyaa miishshata giyoogaa. leemisuwassi hegappekka issoy bi'iriya, bi'iree xaafidi hara asa besanaw maaddiyaaga giyoogaa.

Hagaa giyogee wodee ehiidobaa giyogaa gidi uttaashin issi asi bana loyttanawunne bana puulayanawu woykko keehippe bana giigissanawu maadettiyo miishshata giyogaa. Hegeetikka darobata.

Hagaa giyoogee issi asi bawu aqqidi pee'idi diyo sohuwaa giyoogaa leemissuwaassi issi asi ba naatuura ba keettaa asaara issippe geliddi kiyidi ee de'iyo sohuwaa giyoogaa.

Daro tamaare naati gibirinnaa kolleejjiyappe wogga makiinaa kumidi arakki ajjooraa soossuwa be"anaayyo biidosona. Eti biishin eta ogiyan xaacee oykkiis.

Hegaa giyoogee issi asi erenabaa woykko he asassi gelibeenabaa asaa oychchennam bawu ba saatiyan nababidi eranawu danddayiyoba giyoogaa. Leemissuwassi Wolaytta giddon daro nababbiyo miishshati de'oosona. Hegeeta nababbidi eranawu dandayetees.

Wolaytta zooniya aysso gadaway ogiyaa aassiyoogayyo baaso oosuwaa ootiside de'ees. I oosuwaa oottiside de'iyoode katamman de'iyaa dure asati a maaddoosona.

Issi keettaa aawaaranne aayeera issippe gididi giyaa zal"iya zal"anaayyo haddirssa bagga ogiya oykkidi biyageeta be'idi daro asaybeta xeellees.

Daro asay issippe ammanuwaa gaasuwan karssi karssiyaagaa xacee yiidi oyqiidi qasho keetta ekkidi biis;I qasho keetta ekkidi epiidi diishin issoy kushshiiyaappe kessi ekkidi biis.

qantta bitanee keettaa keexxiidi de'iyaagaa daro asati issippe shiiqqidi akko biidi a maaddiidi pe'idoosna.

keehin lo'iyabata giyogaa ee keehi lo'iyabata woykko asi bana giigisanawu bana loyttanawu lo'anaadan bana puulayanaadan ee maadettiyo miishshata giyoogaa. Hegeetikka issi asi bana loyttidi hemettanawu maadiya miishshata giyoogaa.

Hagaassi daro qonccetay de'ees. leemiisuwassi issi asi erenaba eranawu maadiyabatikka de'oosona. qasi dumma dumma bagaara ii issi asi bawu ufaytanawu siyiyoogeetikka de'oosona.

Wolaytta giddon daro uyiyoobati de'oosona. hegetu giidon issoy kinittuwaa. kinittoy waantidi oottiyoo giyoo giyaaba gidikko koyruwaan bashiyaan banggaa woottidi shaayidi kessidoogaa na"anttuwaan dooyissidi he doyssidoogaa gaaxi keessidi irxxisidi suukariyaa mal"eetees.

Hagaa giyoogeeti ee mitaa qommo gidi uttidaashin daro mitaa qommoti ee asa maadiyaageeti de'oosona. hegeetuppekka issoy mangguwa. manguwa asi tokkidi ee haatta ushidi dichiyaba gidikko simmidi bayzzi ekkin maadees.

Hagaa giyooge issi asi michchiyabata uyanawu koykko bana woykko lo'idabatakka gidin uyanawu koykko ba biraa qanxxidi bana lo'idabaa kiitidi uyiyoo sohuwa giyoga.

Adussa bitanee karetta suufiya maayidi bootta cammaa wottidaagee caammaa qucciya naatukko biidi caammaa qucissanaayyo worafaa naagiiddi de'es.

Luxetta moconay nu timirtte keettaassi daro baaso haggaaza oosuwaa oottiidi nu timirtte keetta maaddiidi de'oosona.

Hagaa giyoogee issi asi issi asaara gayittanawu woyikko issi asi issi asaara haasayanawu haasayanawu maaddiyaagaa giyoogaa. Interneetiya baggaara issi asi issi asa demmanawu woyikko issi asaara gayittanawu maadiyaagaa giyogaa.

issi na'ay lo'iya maayuwa maayidi so asay be'enan diishin nu kareera kantidi hara biittaa baanayo agidi bi be'iis.

Hagaa giyoogee issi asi bana laamanaassi ee goshshaa gidinkka kawo baggaara de'iyaba gidinkka ee oottiidi laamanawu go'ettiyobaa giyogaa.

Hagaa giyoogee issi asi issi biittaappe dendidi hara biitraa baanawu maaddiyaagaa giyoogaa. Leemisuwassi e toga miishshata gidin ee oyddu gediyan hemettiyabata gidin asi isisi bootaappe denddid hara sohuwaa baanaasi maaddiyaageeta.

Hagaa giyogee issi asi issisaappe denddidi harasaa woykko ba dabboy diyosaa gidin zaree diyosaa gidin issisaa baanawu koyyiyaba gidikko haahosa gidin matasa gidin issi asi ba tohuwan hemettennan de'iiddi baanawu maaddiyagaa giyogaa.

Hagaa giyoogee uyibaappe issuwa gidi uttidi wolayitta giddon daro uyiyoobaa qommoti de"oosona. Hegeetuppekka issoy qaareebbuwa, qaareebboy waani oosettii giyaba gidikko koyiruwan shonkooruwa qanxxi ehiidi ehi wottido shonkooruwaa bashiyan shaayi kessidi...

Hagaa giyoogee issi asi tookkidinne woykko zeeridi ba soon maaddetiyoo miishsha giyooga. Leemisuwaasi hegeetu giddoppe issoy timaatimiyaa. Timaatimee issi asi tokkidi he tokkidoogee qassi mokkidaagaa hara efi zeerin gaakkidaagaa ekki maadesttees giyoogaa.

Hagaa giyogee issi asa keehin maaddiya woykko issi asi minjja miishshadan qotti wottidi go'ettiyo miishshatuppe issuwa. Issi asi asi erennan bawu de'iyabaa qotti wottidi maadettiyoba.

hagaa giyooge baynnaba gidinkka de'iyaaba gidinkka hagee hagee hagaadan haniis giidi issi asa ammanttanawu woykko issi asi hebaa hegatton hegatton haniis giidi ba ayyimiruwan oykkanattan oottiyooga giyoogaa.

Hagaa giyoge issi assi ba bottappe dendiddi hara sohuwa biyogaa gettetees, giddi uttiddi he issi assi ba deiyo suwappe hara saa biyogaa na'antto haa simmanawu biyogaa giyogaa.

hagaa giyooge issi biitta shaakkidi erannadan maaddiyaaga giyooga. leemissuwassi Itoophiyaw gidin ha dumma dumma biittatussi dumma dumma erissiyaage biittaa erissiyaagee de'iyo gishshaw a be'idi eranaw danddayetees giyoogaa.

Daro naati issippe gidi uttidi nabbabo keettaa gelidi issippe nabbabiiddi woykko maxaafaa giddon de"iyaba xeelli xeellidi issoyi issuwara zorettidi nabbabiiddi de"oosona.

Hagaa giyooge issibay simmid dogettennaadan ee xaafidi woykko oykkiyoogaa giyoogaa. Leemissuwassi hegaappekka issoy wode ehiidoba hegeekka komppiiteriyaa. Komppiteriyaa giyogee issibaa naa'antto xayennadan oykkiyaaga.

Wolaytta giddon daro qumaa qoommoti de"oosona. Hegeetuppekka issoy picaataa. picaataa giyoogee ee boynaa qoxxidoogaa bollaan oyssaa loytti guujjidi mal"etti kaattidoogaa wolaytta wogaa qummaa getettees ikka.

Daro nabbabbiyo miishshati de'oosona, hegetuppekka issuwappe biidi tammanne naa"antta gakkanawu de'iya timmirtte keettaan de'iya nabbabbiyo miishshatanne qassi hara hara dumma wogaabaa qonccissiya miishshata.

zo'o maayuwa maayi uttida bitanee hachchi guurara naa'u saatiyan ee asaassi asay siyibeenabaa ooratabaa aattidi de'ees woykko asay siyibeenabaa asaassi odiidi de'ees,

Hagaa giyogee issi asi ba gadiyaa harumidi bana maaddiya zerettaa zeridi bawu maadettiyogaa giyogaa. Issi badalaa zeriyaba gidikko badalaa koyruwan zeridi naa'anttuwan bull'idigakkiyode maadettiyogaa giyogaa.

Wolaytta giddon daro qumaa qomotti de'ossona hegettuppekka issoy logommuwaa, logommoy waanidi ka'ii giyaaba gidikko koyruwaan bangga harxiddi harxiddo bangga tamaan kokidogaara qassi pillaa gum'id issippe walakiddi oyssa gujin ka'iyaaba.

daro isilaamaa ammaniyaa asati hara biittaappe denddidi hagaappe goynnanawu biiddi isilaamaa cherchchee de'iyoo sohuwaa gakkidi malaatan a demmidoosona.

Hagaa giyogee issi asi ba gaden gakkidabaa gidin qassi giyaappe haa shammidi qassi bawu wodhdhin guyye yaa bayzzidi maadettiyogaa goyogaa. Issi asi ba gaden gakkidabaa woykko abokaadduwa gidin mangguwa gidin giyaa efiidi bayzzidi maadettanawu dandd....

Haga giyooge issi woy uttidi woy xaafanaw maaddetiyo iqqatuppe issuwaa giyooga. Leemisuwassi issi asi komppiteriyaa gidin iskibirttuwaa gidin xaafanaw go"ettanaw danddayees.

Hagaa giyoogee ee issi asi xeelidi eranawu maadiyaba giyoogaa. Leemisuwassi xoossaa keettati woykko woosaa keettati de'iyosaa shaakidi eranawu maadiyaagaa. Leemisuwassi ortodookise woosa keetta gidin harata eranawu maaddees.

Hagaa giyoogee issi asi baappe guuxxes woyikko baappe dares giidi issoy issuwaa naaqqenna malaa woyikko issoy issuwaa toochchenna malaa naagiyaaga giyoogaa. Issi asi ekele taappe guuxxes woyikko ekelee taappe darees geennattan bonchchissiyaaga asaa.

Haga giyoge issi asi issisappe denddidi hara sohuwaa biiyoga gidi-uttidi issi-uri bari keettappe hara biidi naa'antto ha yaanawu deiyoga giyoga. Hagaa giyoge qassi issi asi naa'antto ba bootappe biidi hakkidi hara saa naa'antto yeenasa biiyoga.

Daro asay ogiya kessana giidi issippe ogiyan deiya mittata qanxxiyageta aysso keetta gadaaway yiidi oykkiis. oykkidi e qashsho keettaa ekkidi biis.

Zino guuraara Wolaytta miidiyan asa ubbay eriyo asi woykko he asa giidi xeeggiyo asi Wolaytta tiiviyan oduwaa ekkidi asassi qonccissanaw aattiis.

Haachchi dumma dumma heeraappe shiiqqida daro asati issi cenggurssaa hasayiyaa asati issippe uttidi yaa'aa yaa'iidi beettoosona.

Hagaa giyogee issi uraassi de"iya eraa gidi uttidi woykko issi uraassi de"iya hiillaa gidi uttidi issi asi ba oosuwan he oosuwan maadettidi aqiyo oosuwa woykko he ooso kanchchiya oottidi bana laammanawu danddayiyo ogiya.

Hagaa giyogee issibaa qonccissana woykko wolaytta qonccissanawu koyiyaba gidikko wolaytti hagaa hagaa mala giidi wolaytta bollan de'iyabaa odidi woykko hagaa hagaa mala biitta ee giidi qonccissanawu go'ettiyogaa giyogaa.

dumma dumma issi asi bana loyttanawu woykko giiggissanawu maaddiya miishshati de'oosona. issi asi bana giiggissanawu gidide basoo keettaa gidin giiggissanawu go''ettiyo daro miishshati de'oosona. Hegetuppekka issi issi asi banatetta giiggissanawu koyyiyaaba gidikko daro miishshati..

Haga giiyooge keehipe lo''iyaaba gidi uttidi issi asi bana puulayanassi woykko bana loyttanassi giidi oottiyo oossuwa. Leemisuwassi qooriyaan wottiyooga gidin hayttan wottiyooga gidin wottidi bana puulayiyooga.

Wolaytta zooniya woykko wolaytta deriya kaalettiya gadaaway daro buqurata woykko daro miishshata olaa miishshata issippe gixxidi asi be'ennasan qottidi wottis.

Qeeri naati bantta kushe hiillaa oottiiddinne issoy issuwa bessiiddi de'ishin daro wogaa dursaa duriyaageeti issippe issi mala maayuwa maayidi yiiddi doosona.

Hagaa giyoogee issi asi issisoppe dendid haraso soho biidi e taakidikka gido qassi guye basoo simanashiin giyoogaa giyooga. Hagee qassi wolaitta gido daro e naqashatti de'oosona. Naqaashatuppe issoy baddeesa zarphphiya.

karetta qantta na'iya aleequwa ba kushiyan wotada bayda diyaro ogiyan oyqqidi hagaa awuppe shamadii giidi asati o oychiidi de'oosna.

Issi cima aaway bootta maayuywaa maayi uttidi i ba huuphphiyaa me'ettiyoode a huuphphiyaappe yiida haattay maayuwaa bashshiis. Maayuwaa bashshidoogaa i qassi laammiis.

Hachchi wonttan guurappe doommidi ha saatiya gakkanaw hanidaabaa yootanaayyo televizhzhiniyaan yiida bitanee bootta shurabiyaa maayyidi kopiyiyya wotti uttidaagee asaassi asay siyyibeennaba aattiis.

Hagaa giyogee issi assi ba de'iyoo sohuwappe hahossaa gidinikka mattaa sohuwaa tohuwara bikkee giyaba gidiko togidi giddin kiyidi biddi madettiyoba giyogaa, lemisuwassi hezzu gediyaaga gidin na'u gediyaga gidi asay dogidi madetiyogaa.

Hagaa giyooge issi asi issi asassi aattanawu koyiddo kiitaa, woykko issi asassi odanawu koyddobaa woraqqattan hagaatto giidi xaafidi aattiyoba giyogaa.

Hagaa giyogee issi asi bawu diyosaa giigissiyogaa giyogaa. Leemisuwassi asi bawu diyosaa giigissanaayyo darobaa koshshees. Hegeekka mittaa shammidi, qorqqoruwa shammidi, misimaariya shammidi issi asi ee keexxiya asaakka ehiidi ee keexissidi wottiyogaa giyogaa.

Luxettaa keettan naata luxisiidi de'iyaageti naata luxxisiyoo saatiyaappe e simmin shemppo saatiyaan ubbaykka issippe kare kiyiidi e karen uttidi tukkiyaa issippe giididi uyiidi doosona.

Issi aduussa arssa bitanee kawo ooso keettan ba oydiyaan uttidi i oosuwaa oottidi de'ishin akko daro asati oosuwaa waati oottiyaako giidi oychchanawu yiidi doosona..

Hagaa giyoogee issi asi bawunne ba naatuyyoonne issippe gididi daanawubwoykko issisan geelidi kiyidi daanawu aqanawu pee'anawu maaddiyabaa giyooga. Hagaa oosoykka issi asi oottanawu koyyiyaba gidikko mittaa ehiidi koshshiyabaa kunttidi oottes.

Issi asi tokkin woykko daapuridi gattin haattaa ushshiidi tokkidi e naagidi gaattin gakkiyaaba giidi uttidi qassi asay maanawu maadiyaa woykko kaattidi maaddetiyoogaa giyoogaa.

Hagaa giyooge issiba qonccissiyaaba giyoogaa. Leemisuwassi banddiraa ekkiyaaba gidikko hagee hiqqa biittaa banddraa woykko banddiraa giidi erenna asawu hagan de'iyaa bollan de'iya siiliya besiddi qonccissanawu danddayetees.

Hagaaa giyoogee ee uttanawu maaddiyaaba giyoogaa. Uttanawu maadiyaaba giidin kattaa woottidi maanawu maadiyaaba giyoogaa. Leemisuwaasi xarapheezzay kaattaa woottidi maanawu maaddiyaagaa. Gidi uttidi haagetu giddoppe

Hagaa giyogee issi asi diyabaakka ee asaassi qonccissidi yootees hagaa baggaara. Qassi baynnabaakka qonccissidi hagaa baggaara yootees. Diyabaa baynnabaa issippe shiishi oykkidaagaa giyogaa.

Addussa arssaa na'iya bana puulayiyabaa giya bayda shammayda de'awusu. A shammanaayo baada oychchayda de'iyode hagee daro biraa giidi eti odiidi de'oosona.

Karetta adussa ayiyaa giyaa biidara elekteroonike miishshaa woykko isttoobiyaa giyoogaa shaammada taman kaatikke gaada soo ekkada yayda de'awus.

na'iyaa bana giigissiyo miishshata shiishsha ekkada bana giigisanayyonne bana loyttanayyo gaada uttada banaa giiggissaydda de'awus. nayiyaa bana giigissiyo wode puuliyiyyo wode naati daroy a giggissiyooga xeelloosona.

Cimma aayiya unccaa bilandduwa kattanaayo unccaa zazzarayda de'awusu. A zazzarayda de'iyode naati qassi lokkomaa tamman wottiddosona.

Keehi lo'iyaa arssa na'iya televizhzhiniya bagaara asaassi ooratta oduwa ekkada ha'i na''u saate bollan asaassi aattasu.

Issi asi koskkiyaan gidinkka woykko giyaa giddon gidinkka dumma dumma heeran yaa bayzzidi haa shaammidi zal"iyaa zal"iyaara laamidi biraa deemmiyoo ogeta giyogaa.